Fi ya nye abɔ me alo agble me. Teƒea ɖi mɔlugble me ameawo le agblea me geɖe. Wole dɔ wɔm eɖowo kɔ awu ʋi kɔ tsɔ ta. Eya me hã nyakpɔ nyuiɖe. Agblea lolo eye wonya kpɔ nyuie ɖe.

Ŋutsuwo ɖawɔƒe nye afi ya, ŋutsu woame eve ye le afi ma, ame ɖeka nɔ anyi, eye ame ɖeka tɔ ɖi, eya tɔ ɖi le eɖa lum na ame sia nɔ anyia, ekɔ etsiletsɛ ʋe kɔ tsyɔ kɔme eye eɖalutɔ la lé eɖalumɔ ɖe asi, eɖɔ kuku, eyaƒonu hã le afi ma

Mɔ gã dzie ya. Afɔku gã aɖe dzɔ. Ŋu eve wova tu wonuiwo. Ŋua ɖeka le dzɛ̃ ɖeka le ʋie. Wo petɛ wogblẽ vavã. Ame aɖewo le mɔ me tsom eye ŋu bubuwo gbɔna. Dziƒoxɔ gãgãgãwo hã le teƒea.

Atikutsetse vovovowo le kplɔ dzi. Flga hã le kplɔ la ŋu eye kusi hã le anyigba. Amewo le fli me be yewoa ƒle nu. Enu ɖuɖu kple nudzadzra vovovowo le kplɔ dzi.

Ɖeviwo le tsi lem. Etɔsisi gãa aɖe le afi ya. Eye ɖeviwo le edze fem le etsia me. Ɖeviwo wɔme, wɔme andree ee ye le. Eɖewo tɔ ɖe eɖewo ƒe kɔtsi dzi. Eɖewo hã kɔ ɖewo lé le kɔtsi dzi. Eye wole tsia me le dze fem le dzidzɔ kpɔm.

Agrotuƒe eya. Wole dekɔnuwo wɔm. Nyɔnu eve le ʋe ɖum yi ke wodzraɖo nyui ɖe le míade vɔwo me. Wokɔ nu sa ɖe ali, bla ta nyui ɖe, do dzonu hamehame nyui ɖe ye wole ʋe ɖum. Amewo hã tɔ ɖe fi ma le wo kpɔm. Ame aɖe do nɔsiwu tɔ ɖi kple ame hamehamewo.

Ŋutsu ɖe kple eƒe ƒome wole mɔto. Wo paaki ŋu ɖe mɔto ye wonɔ anyi. Esrɔ̃ nyɔnua nɔ anyi ɖe eŋua dzi lé woƒe vi ɖe ata ta. Avu. Woƒe avu hã le wogbɔ. Dziƒoxɔ nyuie ɖe le megbe na wo. Wotɔ ɖe eŋumɔ me.

Tugbedzɛ ɖewo tɔ ɖe fia, tugbedzɛ woame ene, teƒea ɖi abe enusrɔƒe gã nene, ɖeka lé agbalẽwo ɖe asi, ɖeka do ama mumu alo amagbe ƒe awu. Ke ɖeka eɖewo hã do awu ʋi, wole enya aɖewo gblɔm.

Fia nye afɔkpadzraƒe. Afɔkpa hamehamewo le afia eye wokɔ dzonu nyui hekɔ wɔe. Nyɔnu fɔkpawo kple ŋutsutɔwo petɛ yi ke nye míaƒe Ghana ƒe afɔkpa wɔwɔe.

Nyɔnu ɖewo le mɔ dzi abe ɖe woyina asime nene, eɖi asi gbe, nyɔnua nyɔnu woame etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka, nyɔnuawo ƒete wokpa vi, ɖeka aɖe lé kotokubabla ɖe ɖe ta eye ame ɖeka hã lé baskɛt ɖe ta, wodzraɖo nyuie kple woƒe viwo.

Fi ya nye emɔ gã dzi akpɔ be eŋ eŋu le fi ma eye gasɔ hã li. Moto hã li. Moto kple gasɔa wodze anyi. Eŋu ƒo. Motoa ƒo ɖevia ɖe. Ameya motokula la le yiƒe fɔ ɖe asi le avi fam. Ye ɖevia nɔ hã le ɖevia ɖe asi le avi fam.

Ame ɖe ƒe xɔ me. Akaɖi sisi le xɔ me. Afɔdzideƒe hã le xɔ me. Eyaƒonu alo yagbɔnu li eye wɔdrobu alo atsiɖaka yi ke me wodena awu kple nuwo ɖo hã li. Seƒoƒo hã le aɖaka dzi.

Eŋu ɖo ƒe ye nya afi sia. Emɔ gã dzie, dziƒo xɔ ɖe le afi ma. Eŋuwo yiyim gbɔgbɔm, eɖewo nye taxi eɖewo nye eŋu gã, amewo hã le mɔdzi geɖe.

Afi ya nye aƒuto, wole asi ɖim, wole elã dzram, elã mumu dzram, elã mumu yike woɖe tso aƒu me, akuɖo le, ŋutsu ɖewo nɔ anyi ɖe akuɖoa me, le nyɔnuwo aɖe yike va si va le elãwo ƒlem hã wole fi ya sugbɔ .

Ƒometɔ ɖewo le fi ya. Ame ene. Wo wole foto ɖem. Nyɔnuvi wo ame etɔ̃ kple ɖevi dzz ɖeka. wolé agbaa ɖaa si. Wo ƒetee wole dzidzɔ kpɔm le ŋu kom.